Ugogo udlala labazukulu bakhe. Bamkhangele emehlweni bebukela ukuthi wenzani ukuze bamlungisele. Bayakuthanda ukudlala logogo wabo ngoba ugogo engumuntu olomusa.

Bahlezi benza isigombolozi okhekhe ngesikhathi besidla. Umbalisi wabo usukumile ukuyalungisa okunye ukudla okuzanikwa labo abangasuthanga ngoba phela okhekhe bayakuthanda ukudla.

Isikhathi sokufunda inombolo omunye wabafundi utshengisa abanye bakhe akuthweleyo uyababonisa ukuthi kume njani, njalo kusetshenziswa njani ukuze labo bazwisise.

Abafundi bamile phandle balalele ababalisi babo ngesikhathi omunye wababalisi efundisa ikanti omunye wababalisi umile ukhangele ukuthi abafundi bonke balalele njalo baseduze yini ukuvikela izingozi.

Bahleli phandle abafundi belindele ukuthi isikhathi sokudla sitshaye njalo lokudla kuvuthwe. Izikolo zonke zikhangelelwe ukuthi zinike abantwana ukudla.

Abafundi abancane banatha amanzi ngesikhathi beqeda ukudla esikolo sabo. Umbalisi wabo uyabakhangela ukuthi akula yini ozahitshwa ngoba basesebancane kakhulu.

Abantwana benze isigombolozi ekilasini. Bevula amabhuku bebuka impikitsha njalo bexoxisana ngabakubona empikitsheni. Abantwana bayasithanda isikolo.

Umtaka mbalisi udlala efuqa ivili lakhe esikolo, abangani bakhe sebehambile emakhaya abo, yena usele ngoba uhlala lomzali wakhe ezindlini ezisesikolo

Abantwana besikolo semaphandleni bahlezi belindele ukuthi umbalisi abuye ezoqala izifundo zosuku ukuze befunde labo bakhule bengabantwana abafundileyo bakwazi ukuziphilela kusasa.

Ababalisi bemfundo yaphansi bakhulumisana lomphathisikolo ebabonisa ukuthi bakhuthalele ukulandelela abafundi ikakhulu laba abalokhe besehluleka ukubala ukuze labo bakwanise ukubala.

Iqeda kukhala insimbi eyazisa abafundi ukuthi isikhathi sokudla sesitshayile. Sebephumile abafundi ababili lamadishi okugezela izandla ukuze bagezise abanye.

Ekilasini kunamathiselwe itshathi elilesifundo senhlabathi, isifundo lesi simayelana lemihlobo yenhlabathi ehlukeneyo, abafundi bayananzelela umehluko wemhlobo yenhlabathi.

Abantwana besikolo bagcwele indawo yonke ngoba besesikhathini sokuphumula. Isikhathi lesi basisebenzisa ukuthi badle, abanye ngabadlalayo, abanye ngabaxoxa labangane babo bexoxisana ngezinto zesikolo.

Isikolo seMadlelinyoni ngesinye sesikolo eziqakathekisa imfundo. Abafundi bakhona balomthetho njalo bayahlonipha. Ungahlangana labo emgwaqeni bayabingelela ngothando.

Lesi yisikolo sabafundi abancane, kuthule nje ngoba abafundi sebetshayisile sebehambile emakhaya abo ukuya phumula ngoba sebekhathele kade befunda ilanga lonke.

Selifikile ilanga elikhulu ekade lilindelwe nguye wonke umuntu esikolo. Ilanga lokunika imvuzo labo abantwana abenze kuhle kukhangelelwe ukuthi sekuzaqalisa.

Abafundi sebekhethene ngokwazana ngesikhathi betshayisa esikolo sebeqonda emakhaya. Nampa ababili labo bahamba begonene, ngoba bethandana beziwisisana njengabangane.

Abafundi bathwele imiganu kanye lamadishi kulungiselelwa isikhathi sokudla ngoba ezikolo abafundi sebesidla khona kusenzelwa labana abangabe beswela ukudla okulingeneyo ngekhaya.

Lo ngumduli ongemuva kwekilasi yabafundi logwalo lwesikhombisa. Lapha abantwana yikho abathanda ukudlalela khona ngesikhathi sokuphumula nxa besidla njalo bexoxa labangane babo.

Umbalisi okhangela ngezimidlalo ubebonisana labanye ababalisi ukuthi inkundla yebhola ifakwe duze lamakilasi kakhulu kuzaba yingozi kumafasitela ngoba engatshaywa libhola.

Umduli wesikolo udwetshwe upopayi okhanya ethabile edlala, abantwana abancane nxa bembona lupopayi bayakhangeka bafise lokubuya esikolo bebancane ukuze bazodlala laye.

Lesi ngesinye sezikolo esifundisa abantwana behlangene bonke labakhubazekileyo. Njalo siyenza ukuthi labo bantwana bazibone labo bengabantwana abafana labo bonke abantwana.

Lapha kuse labhorithali oncedisa ngesifundo sesayensi uselungisile ama experiment azayenziwa ngabantwana bazabuya bazongena emzuzwini elandelayo ukuze baqale isifundo sabo.

Bayadidizela abazali esikolo ngoba selize lafika ilanga akade belilindile ilanga lokuthakazelela usuku lwe Afrika bajabulile abantwana kanye labafundi

Isikolo sesitshayisile ,abafundi sebeqonda emakhaya abo ukuya kwenza imisebenzi etshiyeneyo. Abanye njalo bazafika bencedisa abazali besekuthi abanye bafika balale baphumule.

Ilanga selisiyatshona. Abantwana besikolo sebetshayisile bahamba emakhaya. Umbalisi usevalile ikilasi wakhiya umnyango ukuze amabhuku abantwana angatshontshwa.

Abafundi bahlezi phansi ngesikhathi sokuphumula besidla abanye njalo ngabadlalayo begijimisana. Isikhathi lesi sokuphumula siyabancedisa ukuze baphumuze ingqondo zabo eziyabe sezidiniwe.

Sesitshaya isikhathi sokutshayisa ,abafundi sebelungiselela ukuya emakhaya .Ngakhoke bengakahambi bazaqala batshiye ikilasi yabo ihlanzekile ,ngumthetho wesikolo sabo ukuthi bakwenze lokhu .

Umbalisi ubhale inombolo emdulwini wenzela abafundi labana akade besalela ukuthi labo bazibone lezo nombolo, bazibale njalo bazizwisise ukuze bebezazi ngekhanda.

Abantwana abancane kuthiwa bafunda ngokubona bengakaze babale. Ngakho ke ababalisi bayakhuthazwa ukuthi banamathisele amatshathi adwetshiweyo asefakwa amabala ukuze abantwana bazwisise masinya.

Ilanga selikhotheme, isikolo sesitshayisile. Abafundi sebephuma beqonda emakhaya abo ngoba sebefundile okwanamuhla. Bazafika emakhaya kusakhanya.

Abantwana bagezisana izandla belungiselela ukuthi badle ukudla abakuphiwa esikolweni. Ukudla lokhu bekunikezwe nguhulumende bencedisa abantwana ukuze befunde beqinile, kungabi khona ozakhala ngokuthi yena ubelambile yikho engafundanga kahle.

Umbalisi usenamathisele emdulwini akulungiseleleyo ngesikhathi sesifundo sanamuhla. Kuzafundwa mayelana lesikhathi. Abafundi kuzamele batsho ukuthi yisikhathi bani abasibonayo.

Abantwana babonisa ukuhlanzeka kwamakhabothi abo, ngeskhathi belungiselela izivakatshi okukhangelelwe ukuthi zibuye ngempelaviki zibaphathele amabhuku okungezelela esikolweni sabo.

Lesi ngesinye sezikolo ezeLupane esikhangelele ukuthi abantwana baphathwe ngendlela efananayo ngakho ke bakhangelele ukuthi bonke abantwana bazibone bekusimo esifananayo kungakhathalekile ukuthi basuka ngaphi njalo bangobani.

KungolweSihlanu ekuseni abafundi beqonda esikolo, abanye njalo sebefikile bamile lababalisi babo belungiselela ukungena emakilasini. Bayawazi umthetho uthi baphangise.

Kuthule zwi esikolo ngoba abafundi sebetshayisile. Osesele ngubaba olindayo elinda amabhuku abantwana kanye lempahla zesikolo ukuze zingatshontshwa.

Abafundi bebanga laphezulu abafundela ukwenza imisebenzi yezandla babukele umbalisi wabo ebatshengisa okumele bakwenze, bayasithakazelela isifundo lesi.

Abafundi bemfundo yaphezulu abafundela imisebenzi yezandla batshengisa asebekudwebile belungiselela lokho abazakwenza ngesikhathi sebeqalisa umsebenzi wabo.

Abafundi bahlezi ngamaqembu ekilasini ngesikhathi sesifundo. Umbalisi uyabhonda ngaqembu linye ngalinye ekhangela ukuthi abafundi bengabe besenza lokhu abatshele khona.

Le yikilasi yamakhompiyutha. Umbalisi uncedisa abafundi ukuthi asetshenziswa njani. Uyabonakala etshengisa omunye umfundi ukuthi kumele enzenjani ukuze athole lokho akufunayo.

Abafundi beUniversity bancedisana ukuhlanganisa imithambo yamanzi. Okukhangelelwe ukuthi leyo mithambo izabe isusa amanzi angcolileyo isiyawathela lapho afanele ayekhona.

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela base laboratory kanye lombalisi wabo. Bayaxoxisana ngapha bebhala abakufundayo. Bathwele amabhuku bekhangela ukuthi umbalisi abafundisa khona bayakuzwisisa yini.

Abafundi abafundela imisebenzi yezandla batshengisa asebekufundile, bayanusela insimbi ezizasetshenziswa. Zilakho ukuthi zisetshenziswe esikolo sabo kumbe zisetshenziswe lapho ezizabezifuneka khona.

Le yikilasi yokufundela ukuthunga. Abafundi bazangena bezoqala isifundo sabo sanamuhla. Umbalisi uzabatshengisa ukuthi namuhla kuthungwani njalo kuthungwa njani.

Abafundi abafundela ukwelapha izinyamazana bayancedisana betshengisa ukuthi ziyelatshwa njani, njalo ibanjwa njani inyamazana ukuthi ingakulimazi ngoba ezinye ziyingozi.

Omunye wabafundi ofundela ukunusela , utshengisa asekufundile uyatshengisa lapha abanye bakhe ukuthi zihlanganiswa njani insimbi njalo ziqunywa njani lokuthi ukhangelele ukwenzani ngensimbi lezo

Uhulumende ukhangelele ukuthi avakatshele izikolo zemfundo engaphezulu exwayisa njalo ekhuthaza abafundi ngokuqakatheka kokufunda amakhompiyutha njengoba impilo esiphilwa kulezinsuku ifuna abafundi abafunde ngokujulileyo.

Ofundela isifundo sokuthunga okubizwa kuthiwa yi Textiles eUniversity. Utshengisa okunye asekuthunga elungiselela umbukiso ozaba khona ngeviki elilandelayo.

Abafundi bebanga laphezulu babonisa ukusebenza kwemtshina yabo ukuze ibancedise ezifundweni zabo kukhangelelwe ikakhulu laba abafuna ukwenza ngezempilakahle kusasa.

Abafundi bancedisana isifundo abazakuba laso ngehola elilandelayo. Bayaxoxisana ukuthi kuyini okungabe kukhangelelwe lokuzakhulunywa lokuzayethulwa ngumbalisi wabo ukuze bahambe bezilungiselele.

Umphathisikolo encedisana lekhomithi yesikolo bathethe isinqumo sokuthi bathenge izihlalo zabantwana ezintsha ukuze abantwana bahlale kuhle esikolo.

Umbalisi uthe eqeda ukubafundisa abafundi basebeqala ukubhala ,babhala behlolwa ukuthi lokhu abakufundileyo ngalelo langa bakuzwisisile yini. Kuzabonakala impumela bengaqeda.

Izikolo ezinengi koBulawayo zilabantwana abangena ekuseni kube labangeni emini .Laba abangena emini sebehlezi ngaphandle kwegedi belindele ukuthi isikhathi sabo sokungena sitshaye.

Nxa usiyabhadala imali yezikolo, uyangena ngegedi elikhulu, ubusujika uqonda esandleni senxele, uzathola iwofisi enkulu ekaMphathisikolo. Ungene kuyo uzafika ukhulume ukuthi ulandeni.

Amapholisa avakatshele abafundi ebelimukisa mayelana lokuganga osekugcwele ebantwini ,bayabazisa ukuthi bananzelele izindlela okugangwa ngazo ukuze bazivikele ebantwini abagangileyo

Isilungisiwe inkundla yokudlalela umdlalo wezandla okuthiwa yiBasket Ball. Abafundi bayawuthanda lomdlalo njalo udlalwa ugijima ubhampisa lebhola ukuze uyehlohla.

Kuthule zwii endlini yokubalela amabhuku. Abafundi bayabala njalo abanye ngababhalayo ngoba kule indlu kulandwa into eyodwa ukuzobala akuvunyelwa ababanga umsindo.

Umgcini mabhuku ukhulumisana labantwana besikolo bebonisana ngokugcina kuhle amabhuku ukuze ahlale isikhathi eside engadabukanga ukwenzela ukuthi lalaba abazabuya ngemvakwabo bawathole elokhe eqinile.

Namhla esikolo seZamanyoni kulabantu bemzini ababuyileyo ukuzofundisa abantwana ngokuziphatha kahle. Babafundisa ukuze kusasa babe lempilo enhle kungabi khona ozakhala ngokuthi waphambanisa esasemncane

Abafundi abazoqala isifundo sabo sika Form 1, bahlezi esikolo belindele umphathisikolo ukuthi abuye ezobayamukela njengoba bezoqala ukufunda kulesisikolo.

Umbalisi labafundi bakhe base laboratory ngesikhathi sesifundo sescience bayenza ama experiment, umbalisi uyabakhokhela ebancedisa njalo uyababonisa ukuthi bananzelele izingozi.

Namuhla ngumvulo ekuseni abafundi bamile eAssembly bakhanya behlanzekile . Umbalisi wabo umile uyakhuluma labo ebakhuthaza ukuthi baphangise esikolo njalo behlale behlanzekile.

Umbalisi wenombolo uchasisela abafundi bakhe isamu ekade ikhanya ibahlupha. Ubatshengisa ngendlela eyinye ehlukeneyo engaba lula kibo ukuthi bazwisise leyo samu.

Abantwana besikolo sebetshayisile esikolweni, sebesiya ezindlini abahlala kizo. Abanye ngabafika belala , abanye ngabafika bewatsha izigqoko zabo zesikolo ukuze balungiselele ukubuyela esikolo ngelanga elilandelayo.

Lo ngumduli wesikolo sePhakamani. Umduli lo uqondane legedi ukuthi wonke umuntu ongenayo avele abone okubhaliweyo, abesebala ukuthi lesisikolo sijongeni.

Umbalisi wesifazane uyafundisa abafundi ngokuqakatheka kokuhlanzeka , ngokuziphatha kahle kanye lokuhlonipha umhlaba. Bayabonakala abafundi ukuthi bayaphatheka labo ekufundisweni ngumbalisi wabo.

Lesi ngesinye isikolo esikhulu ko Bulawayo ,sihle kakhulu njalo abantwana bayasithanda. Yisikolo esilomthetho kakhulu esithakazelelwa nguzulu wonke ko Bulawayo.

Abafundi bamile esikolo phambi kukamphathisikolo. KungoMvulo ekuseni, ebamukela ukuthi baphenduke kuhle ekuqaliseni kweviki njalo ebakhuthaza ukuthi basebenze nzima.

Umphathisikolo uyatshitsha ngoba usephuzile ukuya ebantwaneni besikolo okukade bemile bemlindile. Kumele azoyenza umbiko omayelana lokubhadalwa kwesikolo.

Abafundi basendlini yokubala. Bahlezi ngamaqembu. Bavule amabhuku bexoxisana ngabakubonayo njalo bekhuluma ukuthi kungabe kusenzakalani kulokho okubhaliweyo.

Abafundi bathe gwaqa behlanganisa izinsimbi betshengisa ukufunda asebekwenzile ezifundweni ezingaphezulu. Bahlanganisa izinsimbi zemthambo yamanzi ezosetshenziswa ezigabeni ezihlukeneyo.

Umfundi ume phambi kwabazali, abantwana Kanye lababalisi ebethulela inkondlo emayelana lezempilakahle. Umfundi lowu ukhaliphile kakhulu njalo ngumntwana olesibindi sokukhuluma into ayaziyo.

Abezempilakahle abahamba ngomkhankaso wokuzivikela bavakatshele esikolo ukuyaxoxisana labantwana mayelana lengozi yokusebenzisa izidakamizwa.

Le yibhasi ethwala abafundi nxa besiya esikolo. Benze umzila ngesikhathi begada ukuze benganyathelani. Umtshayeli wabo uyabancedisa ukuthi bagade kuhle.

Abafundi babhala umhloliso wenombolo njalo bahlaliswe ngamunye ngamunye ukuze kungabi khona ophambanisa omunye njalo kungabi khona ozakhangela umsebenzi womunye.

Isikolo seMahlabathini secondary school siyavala isango nxa isikolo sesiqalisile kusenzelwa abafundi abathanda ukubalekela izifundo bakhona abafundi abangasithandiyo isikolo.

Umbalisi uyabhoda ekilasini ebuza abafundi ukuthi kukhona yini abakuzwisisileyo ngesikhathi efundisa. Uyabalandelela ngamunye ngamunye ebabuza ukuthi bayazwisisa na.

Sibukeka sisihle isikolo seMakhandeni Secondary. Isikolo lesi silabafundi abanengi abangamankazana labafana. Njalo kulomthetho kakhulu esikolo lesi ngoba umphathisikolo wakhona ngumuntu olothando.

Lesi ngesinye sezikolo sebanga laphezulu, okukhangelwe ukuthi abantwana nxa bephumelele kahle ezifundweni baye funda khona, bakhethe abafuna ukukufunda, bekuqakathekisa.

Bonke abafundi ababhadalileyo imali yokuthi bahlale phakathi esikolo eyunivesithi bayakhuthazwa ukuthi bafike masinyane mhla izikolo zivulwa ukuze batshengiswe izindlu zabo zokulala.

Nxa ungena esangweni le University ye lupane udlula ubhalisa ibizo lakho ,inamba zezithupha kanye lenamba zefoni utsho ukuthi ungene skhathi bani ,njalo nxa usuphuma uyadlula ubhalisa ukuthi usuphumile

Abafundi beyunivesithi abafundela ukubaza bancediswa ngumbalisi wabo ukuze abakubazayo kuphume kukuhle njalo kubutshelezi, uyabatshengisa ukuthi kumele benze njani.

Abafundi abakhangelele ukuqeqetsha ngezempilakahle abanjengabodokotela labomongikazi balendawo yabo yokubala elamabhuku aphathelane lezempilakahle.

Leyi yikilasi enkulu eyabafundi bezinga elingaphezulu. Ngalesiskhathi ,abafundi balungiselela ukuyangena ekilasini ukuzebeqale izifundo zabo. Ikilasi lithwala inani elikhulu kakhulu.

Kuyisifiso sabantwana bonke ukuthi baphumelele ezifundweni zabo ukuze bahambe bayofunda emaUniversity lapha abazafika bekhethe abafuna ukukuqakathekisa okuzabasebenzela empilweni yabo.

Leyi yikilasi enkulu eye University eyabafundi ,ukuze bafunde bebanengi ngesikhathi esisodwa. Bazangena abafundi ngalesisikhathi belungiselela ukuqala isifundo sabo.

Umqeqetshi omkhulu ezifundweni zaphezulu, ugijimela ukuyayamukela abantwana abazileyo ukuzofunda ezifundweni ezebanga elingaphezulu ngelanga lokuqala.

Le yi university enkulu ethatha abafundi abanengi ukudlula ilizwe lonke , abafundi bayakhetha ukuthi bafuna ukufundelani kusiya ngokuthi bona bapase ziphi izifundo

Abafundi be university bayakhuthazwa ukuthi bakhethe imidlalo abafuna ukuyidlala ngesikhathi bengafundi, imidlalo yakhona minengi ekulesi sikolo , umuntu lomuntu uyahamba kulowo awuthandayo

Emnyango wekilasi yamakhompiyutha kulesixwayiso esinamathiselwe phezulu. Kuke camera betshengisa ukuthi nxa ungena phakathi kwekilasi, uzabe uthathwa impikitsha kukho konke okwenzayo.

Njengoba umnyaka uqalisa isikolo semfundo yaphezulu sesizavulwa. Abafundi sebeqalile ukuyakhona belungiselela ukuqala izifundo zabo. Ezinye zezindlu abazahlala kizo sezibalindele.

Enayunivesithi sekubusa ithekhinoloji. Abafundi bazabuya bazongena ekilasini, ukuze bafunde. Emdulwini bazabe bebukele iprojector ngeskhathi umbalisi efundisa, ebatshengisa abaphathele khona.

Izambuzi zeUnivesithi zihlala zihlanzekile. Abafundi bayaxhwayiswa ukuthi batshiye njalo zihlanzekile izikhathi zonke. Nxa ungangena usebenzise isambuzi usitshiye sisihle.

Omunye umfundi webanga laphezulu usitshengisa indlu yakhe ngaphakathi kwelinye icele. Uyabonisa itafula kanye lesitulo akusebenzisayo nxa esesenza izifundo zakhe zesikolweni.

Okhangela ngamabhuku eyunivesithi ukhuthaze abafundi ukuthi amabhuku wonke abawathathayo bawabambe kuhle, bawagcine njalo bawaphendukise ngesikhathi esivunyelweneyo ukuze wonke umuntu enelise ukuwasebenzisa.

Ngomvulo ekuseni eyunivesithi yelizwe enkulu kuyaphithizela ngoba izikolo zivuliwe, abafundi bayaqala ukufunda namhlanje, abanye ngabaya emakilasini abanye ngabalokhe belungisa indawo zokuhlala.

Lapha kusendlini yokubalela. Ekhabothini kugcwele amafayila alezinto ezokubala ezingadingwa ngabafundi. Kubelamabhuku amanenginengi kuya ngokuthi ufuna liphi.

Le yihofisi yababalisi abafundisa ngokwe pharmacy. Abafundi bavunyelwe ukuthi babuye ukuzokhulumisana lababalisi babo ukuze bancediseke ngoba besezifundweni ze university.

Bazangena abafundi belungiselela ukuqala isifundo sabo sanamuhla. Kukhangelelwe ukuthi kuzabuya ababalisi abahlukeneyo bezo chasisa ngaleso sifundo ukuze wonke umfundi esale ezwisisile.

Ibuthelelwe imithi elaborethari ezasetshenziswa ngabafundi sebesenza ama experimenti abo. Umfundi lomfundi uzakhetha imithi azayisebenzisa ngesikhathi eseqala izifundo zakhe.

Esibhedlela kulebhakane elikhulu elibhaliweyo ukuthi isibhedlela lesi sayakhiwa nini, sayakhiwa ngubani njalo sazovulwa nini. Isibhedlela lesi sivele sihloseni.

Abezempilakahle bahambele amaUnivesithi wonke bekhuthaza abafundi ukuthi njengoba sebekhulile kuqakathekile ukuthi bazivikele emkhuhlaneni enjenge yegculaza basebenzise okufanele bekusebenzise ukuze bavikeleke.

Abafundela ukwenza imithi kanye lamaphilisi bayatshengisa abakwenzayo ezifundweni zabo ukuze baqeqetshe njalo babonisa izindlela ezitshiyeneyo asebezifundile ukuze baphumelele ezifundweni zabo.

Abafundi baseklasini yamakhompuyutha ngesikhathi sesifundo sabo. Umbalisi wabo umile phambili ngoba nguye okhokhela lesosifundo. Bakhona abaphakamise izandla ukuze baphendule imbuzo.

Lezi yizindlu zabafundi beYunivesithi. Nxa betshayisa bahamba kuzo bayephumula. Abanye ngabafika bewatsha, abanye njalo bafika bancedisane ngezinto zesikolo.

Banengi abafundi abafundela imisebenzi yezandla eYunivesithi. Lawa ngamakilasi abo abafundela kiwo. Abizwa kuthiwe ngama workshop. Amakilasi lawa aseceleni.